Akayumba ka tooyi nga kali mandhu gh'ennhumba enhenhe aye nga ketoloirwa kasasiro alimu ebiveera ni pampa.

Omusaadha omuzungu agemye eirobo ali mu kuloba byenhandha, ayemeleire ku ibaale einhenhe aye amayengo mangi ku maadhi.

Eirike nga lirugavu nga lityaime mu mamabandha nga inhakughavu nga lighembyeku omunhwa.

Omuzikiti omunhenhe nga kuluya basimbyegho emmotoka ibiri endheru. Nga ghaigulu ebire bya bbulu nga birimu ebyeru, akasana kaaka bulungi.

Abavubi balivubisa ekitimba kyebeta ekirindwe kino kitola ebye enhandha bingi mumaadhi era bakikola nga basika gha miguwa bayoola ebye enhandha okuva mumaadhi.

Entwiga dhiri ibiri dhiri kulya eyindhi eri kulya kumuti ate eyindhi eyemereire mpanvu dhiba n'enkoto empanvu n'ebigeere ebireyi.

Omuvubuka atyaime kukatebe alinha laputopu ye n'eisimu abitaire kumeeza eyembagho era ali kunhiga laputopu alinha n'ebuntu ebimugha amalobozi munkoto.

Ekizimbe ekighanvu kiliku emyaliliro esatu era nga kighandikirwaku nti Ekitongole Ekigemaganha nhi ku By'ensomesa. Mu maiso ga kyo mulimu emmotoka ibili, eyindhi ya...ndheru, eyindhi ya siliva. Ghaliyo nh'abasaadha babiri abemeleire mu maiso g'ekizimbe ekyo nh'omuti omughanvu oguli mu maiso nh'eisubi, nh'akati akampi.

Abaana abato nga beemereire balyoti bali kina nga abasaadha abandhi babetolwaire pikipiki nga badisimbye.

Omwana omuto omughala nga availe sikaati nhi bbulawuzi, yesiile ku kisenge eky'embaawo.

Puusi endhirugavu erina obuswiriri eri ghansi ghe kyuma etendwiike aye nga emoga.

Ekiwuuka ekyefanhanhiriza endhuki kiri...kigwiire ku kimuli mundha mw'ekimuli, ekimuli kino kya langi ya kakobe. Era kiboneka kyona kiri nhunhamu omubisi ogubaamu amaadhi ago agabaamu mu kimuli.

Emikono gyo'muntu giri simba gyonha gyonha gibunhye eitaka eriyo. Eitaka eryo lirugavu nhe ligyaku ebimera.

Kereziya empanvu nga kuluya kuliku omuti omuleeyi no'buti obutintini obumpi nga ghaligho nhe'isubi.

Endhuki nga dhiri ku kiyumba kyadho, ekiyumba ekyo kivaamu omubisi ogw'endhuki era omubisi ogwo gughoma inho.

Omwana gh'eisomero nga availe yunifoomu, sikaati nhi bbulawuzi, nh'engaito nga agemye ebitabo ng'ali lumukila ku busubi.

Muna bya mizaanho afukamiire ghansi alinga ayenda osaba, ekikofira ekiguumu kyata ku mutwe akitaire ghansi.

Abakazi basatu bali tambulira mu kagira akatini nga ketoloirwa eisubi. Nga asooka availe gomesi nh'ekitambi, asibye ekitambaala. Ow'okubiri availe ekiteteeyi kya bbulu agemye akasawo kairugavu. Asembayo availe gomesi, asibye nh'ekitambi, yasitula nh'omwana.

Laputopu, eisimu, gilaasi ya maadhi, epeni eri ku kitabo nga biri ku meeza ye miti.

Ekigogo nga kiriku olulagala olwendha okufuuka olwa kyenvu nga kyetoloilwa bigogo binhakyo.

Omusaadha ayemereire kulwazi munhandha oluli munhandha era amayengo gali kuba kulwazi olwo gasambuka ghaigulu .

Omusaadha omuzeyi nga atyaime mu kagaali k'abalema, omuvubuka nga ali musindika okugya eli abantu abatyaime mu muti omunhenhe. Ghapakinzegho agho obugaali bwabalema, emmotoka, nh'obugaali, nhi pikipiki.

Omusaadha nga avaire sirivulesi ne empale endhirugavu nga agemye amabaale agata mu kaveera nga agya gasiba agate ku katimba ke engege.

Endhuki nga dhiri mubibinga bibiri nga era dhiri kubiyumba byadho nga edhindhi dhikoze olutindho olugemaganya ebiyumba bino ebiviri.

Omukazi omutembeyi atembeya amandazi ge mupairo ali kumpi n'eisundiro erya amafuta era nga lirina kala ya bbulu n'endheru einhuma ghe ghalivayo emmotoka eri ku idha mumaiso.

Abaana nga bangi nga balingirire eno n'omughala omutoto ...omukulukulumu agemye akaana akato batyaime mu idhinisa eritali ligale ery'ekizimbe.

Omusiri gwa dhuuma omuto, era nga dhuuma ono baamusimba mu layini. Nga mulimu tulakita, dhili koola omusiri ogwo ogwa dhuuma.

Eiyughiliro ely'amaadhi mangi nga lyetoloirwa obutititi, kuliku amabaale kuliku ni musoke asaze n'ebisubi. Eiyughiliro lino baba basobola okutolamu amasanalaze kuba amaadhi bwegekuba amasanalaze gaba gasobola ovaamu.

Eiduuka ly'ebyemikono nga mulimu ebiteteyi by'ebitengi, nga mulimu obubumbe bw'embagho nga mulimu n'ebifanhanhi ebya gilasi.

Amaato abiri nga gali ku nnhandha aye nga omusana guli gwayo nga obwire bwendha kuziba.

Enkembo nga eri mu masaaga ge miti era nga eringirire eno, ekembo eno ebonheka ekaali nto.

Empologoma ibiri dhiri kumuti ghaigulu eyindhi etendwiike, eyindhi eri nga etyaime kumuti kuliku obusaga bungi bungi.

Omuntu nga ayemereire kwibaale einene nga liri mu maadhi nga amayengo gali ku maadhi nga galikuba kwibaale.

Omuntu ali mu lyato alikuloba eby'enhandha alina ekisikirize kubooneka omusana guliyo ekisikirize kye kikyo embaati yiiyo eri wugira ku nnhandha.

Omukazi omuyindi yebikirire alifumba mandazi kukasigiri kagasi nga akataire ghansi agemye ekigiko ekirimu obutulituli ni kyali kyusisa amandazi ge.

Ente edha kitaka nga dhirina amayiga amaghanvu dhiri kulya eisubi dhiri ibiri.

Akakanyavu nga kaliva kukasaga kalala nga kaira kukandhi era nga kalina langi edhendhaghulo nga mulimu kiragala, kyenvu n'emmyufu.

Abaana basatu omulenzi nh'omughala, oghundhi tabonheka bulungi. Aye...omulenzi availe sapatu edhitafanhaganha, ate omughala alina sapatu ndala yonka. Basibye ebidhomola ku gaali, ebinhenhe bibiri nh'akatontono kalala. Engira gyebali tambuliraku ti nnhungi era betoloirwa ebisubi.

Omukazi nga availe gomasi, nga alina amatooke mu maiso ge, era nga embali ghaligho emidaala gy'enhanha nh'abantu abandhi. Aye nga emidaala gino gili ghansi gh'omuti omunhenhe.

Embbogo ensaadha isatu aa.. dhiriku eitosi, iffe abantu nga bwe tunhumilwa okunhaba amaadhi dho dhinumirwa nnhaba itosi era embbogo dhino dhi tambulira mu bibindha, ekibindha kikulirwa embbogo enkazi.

Bbendhera edh'ensi nnhingi nga badhisimbisa laini nga mulimu eya uganda, eya kenya, eya Egypti n'ensi edhindhi nnhingi.

Abaana abato basitwire ebidomola, abandi basitwire binene abandi lita kumi, abandi obudomola obutinitini nga bali yambuka akasozi mu luguudo olwe itaka